kuni egenshiishshu bordeeti horosino mannu hasirinoricho hasirino baachira kowiicho afiranno yaa xawissanno

kuni worooni misleta aana la'nannirichi la'anayiihu budu mannaati yawu assitannorichi horonsa giwamino manna araarsate

Kuni iimaanni la'neemmohu kalaqunna qooxeessu, kalaqonna qooxeessa ikkanna kalaqama naadanni nooha leellisha.

Kuni woroonni la'neemmohu amma'note seeraati mannu annu annunku umisi amma'no garinni lawinosiha amma'nannota leellishshanno.